Umusani wasutile tsi mwani khushipo khasawu khaliwo tsingato tsili khu

Ishitima shilikho kakatore ne babandu babili ni li tundubali, khulikho kumukhosi, bunyaasi , ne bisaala ne ligulu

Kameetsi, abaandu, ba khu timila khu meetsi, bawambile kimikango ni kamabale kalimo.

Ibyombekhe, bisaala, lukyinji ni ligulu

Umusani ali mumetsi ali khutuma kumulobo alobe tsi'ngeni. kamabaale, tsingingi, bisaala, ligulu lilikho lifumbi.

Abandu, bisala, kyingingi, kumuyekhe, ni'kamabale

Tsipikipiki, babandu, tsimotokha, isi bakulisila kamafura, ni lugudo.

Abandu bengaasi ni beseetsa, bengaasi babili bali ukhupa tsingoma, i'matokha, bunyasi, bisaala.

Tsisawu bareyemo bibindu bunyaasi luchingi ligulu lilikho lifumbi

Umusani wikhaye wa ambilile khakuwa mungono waliwo butimba khundulo khwe we

Tsinyanya, bitungulu, watermelon, carrot, khabbutu, bumeetsa ni babandu bali khukulisa.

Abandu tsimotookha zi pikipiki bisaala ni bibyombekhe

Abandu bataru bali khulyato mutwela wawambile kumukango bali khumetsi

khazu khe bunyaasi bimuli, bunyaasi ni bisaala ni ligulu.

Umundu wawambile i'camera ali khukhupa bifananyi.

Inguche, bunyaasi, kamabaale

Umusomesa wawandikhile bilomo khulubaawo, ni shitabo shili khumeza

Tsinjinji tsingali mulimo bisaala ni bunyaasi, likulu! lili khubonekha tsindulo

Umusani wabwoyele kamatore khugari a khupiringisa. Tsingingi, babandu i'mukongo wewe khumukhoosi.

uwesaani ali hubumba shishindu shyewe hurambisa liloba

Kamatete kamakhalange kalimo butungulu bukhalake

kametsi ilyaato ni tsinzu ni bunyaasi, bisaala ni tsi wire tse kumunyakasi.

Tsinzu gupila gwe gameezi, bisaala, ni lugingi.

Umundu wimile khu lyaato khumetsi ali khuloba tsinyeni

Abaana barano bali khumunamuna ugundi warusile ali khukhwokesaali shibongo basanyukhile.

Shirimba shilimo tsi motokha ne tsi pikipiki ne bibyombekhe bye chigolofa ni babandu ni luguulu lili khubonekhelela lilikho lifumbi

Kumukhosi, bibyombekhe , umusani ali khu pikipiki wasutile bitanda tsi motokha tsi wire tsi kesa kumunyakasi.

Bunyaasi, bisaala ni'tsisolo tsemu chewa ni' ligulu

I socket iye gumunyagasi ili khuchisenge.

Babandu bakali, bunyaasi, tsi'tsu, kamaato, kametsi kamakali

Umusaani wakwarire i'sati ye kamakhono kamaleyi, kumukhono wakwarire i'sawa ni khapangiri a khumina i'simu.

Ntsintsu tsibili indwela ye'bunyasi ikyindi iyekamabaati, bisala ni tsiibutu tsili khwitikiyi

Isuwani ilikho pilipili ilikho ingokho inzoshe, butungulu, tsinyanya, bilikhumetsa.

Ibyombekhe, bisaala, tsimotokha, bunyaasi.

Bakhasi bataru babakhupa mushifaani ne igita iliwo ne ibindu ibindi birambisiwa mukhwenba